Vantu vanoshanda kubazi rezveutano madhokodheya nanamukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vapfeke zvivhara muromo zvivhara miro nezvivhara madziso nemwiri weshe kana veida kushanda nevantu vane matenda ano tapurirwana .

Muntu weshe akuru neadodori, anobakurudzirwa maningi kuti varumbe kuzvipatara nekumakiriniki, kojungwa mitombo yekudzivirira matenda asizi kujayirikapi, nematenda akajayirika.

Muntu weshe akuru neadodori vanokurudzirwa maningi kuti aende kuzvipatara kumakiriniki nekundau kunobetserwa antu anorwara kujungwa mitombo nekomwiswa mitombo yekudzivirira matenda.

Muntu veshe unofanira kuchengetedza utano hwake. Ana mukoti nemadhogodheya anokurudzirwa maningi kupfeka hembe dzinoita kuti asabatwa ngematenda anotapurirwana. Sehembe dzekuvhara muromo nekuvhara nyara.

Vantu vanoshanda muzvipatara ana mukoti nemadhogodheya vanokurudzirwa kakurutu. Kuti vapfeke zvivhara muromo, zvivhara nyara nezvivhara mwiri veshe. Kana veishanda ngematenda ayani anotapurirwana.

Muntu weshe akuru neadodori anokurudzirwa maningi kuti adakarire yampo kushamba nyara kushamba nyara eibva kuchimbuzi nekushamba he nyara apedza kurya chikafu.

Anamai anokurudzirwa maningi kuti vaende kuzvipatara nekumakirinika nezvana zvawo zvidoodori kuti zvoovhenekwa nekudonhedzerwa nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda akati kuti anobata ana adoodori.

Vashandi vezvekubazi rezveutano madhogodheya naana mukoti vanokurudzirwa maningi kuti vapfeke zvivhara muromo, zvivhara hope zveshe nezvivhara muiri weshe nezvivhara nyara kana veishanda nevantu vanematenda anotapurirwana.

Anthu eshe akuru neadodori anokurudzirwa kakurutu kuti vaende kuzvipatara nekumakirinika kodonhedzerwa nekujungwa mitombo uekudziirira matenda anonga einesa miganga yawoyo.

Anamai anokurudzirwa maningi kutwara zvana zvavo zvitotori kurumba nazvo kuchipatara nekumakirinika kuti zvojungwa mitombo yekudzivirira matenda kunyanya matenda aya anonyanyokubata zvanha zvidokoso .

Muntu weshe akuru neadodoriwo anokurudzirwa maningi kugeza nyara aibva kuzvimbuzi nekugezahe nyara asati arya kuitira kuti matenda anokonzerwa ngeutsvina asatapurirwana.

Muntu weshe akuru neadodori anokurudzirwa maningi kuti arumbe kuenda kuzvipatara nekumakirinika kojungwa nekudonhedzerwa mitombo yekudziirira matenda anobata muntu weshe.

Muntu weshe akuru neadodori anokurudzirwe kwemene kuti adakarure kushamba nyara muntu anofanire kushamba nyara asati arya oshamba hee nyara eibva kunoshandisa chimbuzi kudzivirira matenda .

Vantu vanoshanda kubazi rezvehutano madhokodheya ana mukoti ana nyamukuta nenantu anenge achivadetsera vanokurudzirwa maningi kuti vapfeke zvivhara muromo nezvivhara nyara kuitira kuti asabatwa nematenda.

Ana mai vanokurudzirwa maningi kuti vaendese vana vanenge vachangobva kubarwa nezvati kureyi yana kuzvipatara kuti zvodonhedzerwa nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda akati kuti.

Antu eshe akuru neadodori anokurudzirwa maningi kuti arumbe kuzvipatara kojungwa mitombo nekudonhedzerwa mutombo yekudzivirira matenda asizi kujairikapi neakaba jairika kwemene.

Muntu weshe akuru neadodori, anofanira maningi kuchengetedza utano hwavo Ana adodori ,anofana kurumbiswa kuzvipatara koodonhedzerwa nekujungwa mitombo yekudziirira matenda, akasiyana-siyana.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa maningi kuti vadakarire kwemene kupfeka zvivhara muromo, zvivhara miro nezvivhara nyara kuitira kuti vasatapurirwawo ngematenda evanthu vavanenge veirapa.

Muntu weshe akuru neadoko anokurudzirwa kuti pano neapo varumbe kuzvipatara nekumakiriniki nendau dzinobetserwa vantu vanorwara kunovhenekwa nekujungwa mutombo yekudzivirira matenga .

Vashandi vezvekubazi rezveutano madhokodheya naanamukoti vanokurudzirwa maningi kuti vapfeke zvivhara muromo, zvivhara nyara nezvivhara hope kana veishanda nevantu vanenge vane matenda anotapurirwana.

Vashandi vekubazi rezveutano anadhogodheya naana mukoti vanokurudzirwa maningi kuti vapfeke zvivhara muromo nezvivhara nyara kana veishanda neantu anenge aine matenda anotapurirwana.

Mvura yakachena mutombo, muntu weshe ikodezero yake kuti amwe nekushandisa mvura yakachena. Hurumende inikurudzirwa kakurutu kuti inasire zvibhorani nezvinyuka zvinovharika kuti antu amwe mvura yakachena.

Ikodzero yemunthu weshe pashi reshe tenderere kuti ange aine utano hwakahlamburika, hurumende inofanira kuaka makirinika akati kuti mumiganga yeshe kuti antu asahamba mumango mukurutu kuenda kuzvipatarayo.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ange aine utano hwakatwasamuka. Hurumende inokurudzirwa maningi kuti iake zvipatara nemakirinika mundau dzeshe, kuti antu asahamba mimango mikurutu koodetserwa.

Mvura yakachena mutombo hurumende ino kuridzirwa maningi kuti i dzadzise kodzero dze antu pama ererano nge mvura yakachena ngeku aka zvibhorani ngezvi nyuka zvakavharika mu miganga yeshe.

Mvura yakachena mutombo. Hurumende inokurudzirwa maningi kuti miganga, nyika yeshe tenderere muakwe zvibhorani zvemvura yakachena nezvinyuka zvinovharika kuti antu ashandise mvura yakati hwee.

Hurumende inokurudzirwa maningi kuti idzadzise kodzero yeantu yemvura yakachena ngekuaka zvibhorani mumiganga yeshe ndau dzeshe nezvinyuka zvinovharika kuti antu asamwa mvura yemumanzizi nemumadhamu.

Ashandi ekubazi rezveutano madhokodheya nana mukoti ana mbuya utano nana nyamukuta vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe veifundisa anthu maererano ngezveutano hwakahlamburika.

Ikodzero yemuntu weshe pashi reshe tenderere kuti ange aine utano hwakahlamburika antu anokurudzirwa maningi kuti aende kuzvipatara nekumakirinika kovhenekwa nekuningirwa nekujungwa mitombo.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ashandise mvura yakachena. Hurumende inokurudzirwa maningi kuti iake zvibhorani nezvinyuka zvinovharika kuti antu asachera mvura yakasvipa mumadhamu nemumarwizi mwo.

Ikodzero dze muntu weshe pashi reshe tenherere kuti antu ange aine utano hwaka hlamburika hurumende inofana ku aka zvipatara ne makirinika zvakati kuti mu nharaunda dzeshe miganga yeshe zvaka daroko.

Utano hwenxhlondo hunofanira kukosheswa kwemene. Antu eshe akuru neadoko, kana munhu asangana netsekwende unofanira kutsvaka munhu uneunyanzvi wekureketa naye, kuti tidziirire matenda enxlondo aya.

Utano hwendxondo hunofanira kukosheswa kwemene, anthu eshe akuru neadokodoko anokuridzirwa kuti kana munthu asangana netsekwende atavake munthu waanogonda wekureketa naye.

Ano wendxondo hunafanire kukosheswa nekuchengetedzwa kwemene antu eshe anokuridzirwa kuenda kovhenekwa ndiana madhokodheya nezviremba kuonekwa kuti utano hwawohwo huchakati morwo ere.

Hutano hwendxondo hunofanira kukosheswa kwemene. Antu veshe akuru nevadoko anokurudzirwa maningi kana kuti muntu einga asangana netsekwende. Atsvake muntu mukuru unounyanzvi hwekureketa naye dambudziko rakero.

Hutano hwengonxo hunofana kukosheswa kwemene antu eshe akuru neadoko anokurudzirwa kuti aende kovhenekwa kuzvipatara nekumakirniki muntu akasangana netsekwende ngatsvake muntu wekureketa naye.

Utano hwendxondo hwemuntu weshe hunofanira kubaakosheswa kwemene antu anokurudzirwa maningi kuti kana wasangane netsekwende wotsvake munhu ane unyanzvi wekureketa naye kuti udetsereke.

Utano hwendxondo hunofanira kukosheswa nemuntu weshe antu anokurudzirwa maningi kuti kana einge asangane netsekwende atsvake muntu wekureketa naye kuti abetsereke.

Utano hwendxondo hunofanira kukosheswa kwemene hwemunthu weshe akuru neadodori anthu vanokurudzirwa kuti kana munhu asangana netsekwende atsvake munthu wekureketa naye asati atanga kuuta zvekubhema mbanje kana mutoriro.

Zvipatara makirinika nendau dzinodetserwa antu anorwara dzinokirudzirwa maningi kuti dzinge dziri ndau dzibaarineutsanana ukurutu kuti pasakonzerwa matenda anokonzerwa ngeutsvina

Kumakiriniki nekuzvipatara nekundau dzinobetserwa antu anorwara kunokurudzirwa maningi kuti kunamirwe mifananidzo kumadziro kuti antu aningire eiverenga zviro zvine maererano nehutano.

Ku zvipatara ma kirinika ne ndau dzino detserwe antu ano rwara dzino kurudzirwa maningi kuti dzinge dziri ndau zvine utsanana ukurutu kuitira kuti pasa konzerwa matenda akaita se korera ino konzerwa nge utsvina.

Kuzvipatara nekumakirinika kunokurudzirwa maningi kuti kunge kuine ndau yekugara inenge iine zvigara zvakawanda maningi zvekuti vantu vanenge vauya kobatsirwa avarice akaemera madhokodheya nanamukoti.

Anamai anokurudzirwa maningi kuti aende nezvana zvawo zvitootori kuzvipatara kuti zviende kodonhedzerwa nekujungwa mitombo yekudldziirira matenda anonyanya kubata ana adoodori.

Muzvipatara mumakirinika mweshe nemundau dzinobetserwa antu anorwara munokurudzirwa maningi kuti munge painemotikari yekutwara anhu anorwara kuabvise kumizi kwavo nekuarumbise kuzvipatara zvakadaroko

Hurumende inokurudzirwa maningi kunasira zvipatara nemakirinika zvakati kuti mumiganga yeshe nemundau dzeshe kuti anhu anenge aine mishuna inopanda asahamba mimango mikurutu kuenda kobetserwa.

Kuzvipatara makirinika nemundau dzinobatsirwa antu anorwara zvino kurudzirwa maningi kuti ndinge dzirindau dzine utsanana kakurutu kuti pasakonzerwa matenda akaita sana korera anokonzerwa neutsvina.

Kuzvipatara nekumakiriniki, ndau dzonaidzodzo dzinokurudzirwa maningi kuti dzinge dzirindau dzineutsanana ukurutu, kuti pasakonzerwa matenda akaita sedenda rekhorera rinokonzerwa ngeutsvina.

Vantu vanenge veifunda kuti vazoita vana mukoti nana madhogodheya vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire yaamho kuzvikora kwavoyo. Kuitira kuti ramangwani rinasirike antu azo betsereka.

Vantu vanenge veifunda kuzvikora zvefundo yepadera-dera veifunda kuti vazoita anamukoti nemadhogodheya, vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire yaamho kuzvikora zvavozvo, kuti vazorapa vantu zvinomwisa mvura.

Vantu vanenge veifunda muzvikora zvefundo yepadera-dera, veifunda kuti vaite madhogodheya nanamukoti, vanokurudzirwa maningi kuti vabaafunda ngesimba veitsamwirira kwemene kuti ramangwana rinasirwe.

Vashandi vekubazi rezveutano nevanthu vanenge veifunda kuti vaite madhokodheya kana mukoti vanokurudzirwa maningi kuti vari kuzvikorayo vabaagwisira kwene kunasira ramagwani ravo.

Vantu vanenge veifunda kuzvikora zvefundo yepadera-dera veifundira kuti vaite madhogodheya naana mukoti. Vanokurudzirwa kwemene kuti kuzvikora kwavoko vabaagwinyisire nekutsamwirora kwemene pazvifundo zvavo.

Vanhu vanenge veifunda kuti vazoitawo madhokodheya naanamukoti vanobaakurudzirwa yaamho kuti vagwinyisire vaenda kuzvikora kwavoyo vabaatsamwirire kuitire kuti vazorapa vanhu zvakahlamburikana mangwani.

Vantu vanenge veifunda kuti vaite mishando yakaite seyaanamukoti nemadhokodheya vanokurudzirwa maningi kuti vabaagwinyisire yaamho kuzvifundo zvavozvo kunasira ramangwani ravo.

Vantu vanenga vei funda ku zvikora zvepa padera dera vei funda kuti vaite madhokodheya nana mukoti vanobai kurudzirwa kwemene kuti kana vaenda ku zvikora kwayoyo vabai tsamwirira yamho kuitira kuti vazo betsera vantu zvaka hlamburika.

Vatungamiriri vekubazi rezvezveutano pashireshe tenderere vanokurudzirwa maningi kuti vaungane kuite makungano mikore yega-yega, veireketa nekupangana nekupanana mazano maererano nezveutano.

Ikodzero yemuntu weshe pashi reshe tenderere kuti ange ane ruzivo maererano nezvehutano vantu vanokurudzirwa kuenda kuzvipatara zvekumakiriniki kovhenekwa kuti avana ere chukera yawanda maningi mungazi.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya, anamukoti, ananyamukuta , veshe naanambuya utano, vanokurudzirwa maningi kuti vapfeke zvivharamiromo nezvivharanyara kana veibetsera anthu ane matenda anotapurirwana.

Zvipatara, nemakirinika nendau dzinodetserwe antu anorwara, dzinokurudzirwa maningi kuti dzinge dziri ndau dzine utsanana hukurutu kuitira kuti pasakonzerwa nekutapurirwana matenda kuwantu.

Muzvipatara nemundau dzinobetserwa vantu vanorwara munokurudzirwa kuti muve neutsanana hukurutu kuitira kuti pasakonzerwa matenda aya akaita sekorera akadaroko anokonzerwa neutsvina hukurutu.

Ku zvipatara ne kuma kiriniki neku ndau dzino batsirwa andu ano rwara kune zvimishina zvaka natsirwa ngeu nyanzvi ukurutu zveku vheneka kuona kuti ropa richiri kuhamba zvaka naka ere mutsinga ne hana ichiri kuchaya zvaka naka ere.

Hurumende neakuru ebazi rezveutano anokurudzirwe maningi kuti atengere zvipatara nemakirinika nekundau dzinodetserwa antu anorwara zviro zvekushandisa zvakakwana, zvakanaka kuti basa raana mukoti nemadhogodheya ripfave.

Kuzvipatara nekumakirinika nekundau dzinobetserwa antu anorwara dzinokurudzirwa maningi kuti dzinge dziri ndau dzine utsanana hukurutu kuti pasakonzerwa matenda aya akaita sekorera antu asazobatwa nematenda awa.

Kuzvipatara nekundau dzinobetserwa antu anorwara, kunokurudzirwa maningi kuti kunge kuine zvigaro zvekuti antu agarire zvakanaka, akaemera kubetserwa ngemadhokodheya naanamukoti.

Zvipatara nemakirinika nendau dzinodetserwe anthu anorwara dzinokurudzirwa maningi kuti dzinge dziri ndau dzakabaachena kwemene dzine utsanana ukurutu kuti pasakonzerwa matenda akaita sekorera.

Kuzvipatara nekumakirinika nekundau dzinodetserwa antu anorwara kunokurudzirwa maningi kuti kunge kuinemibhedha ine makuza akachena kuti antu anenge eirwara awatire akaemera kudetserwa.

Kuzvipatara, kumakirinika nekundau dzinodetserwa antu anorwara, ndau dzona idzodzo dzinokurudzirwa maningi kuti dzinge dziri ndau dzakachena kuti pasatanga matenda ayani anokonzerwa ngeutsvina.

Kuzvipatara nekundau dzinobetserwa antu anorwara, kunokurudzirwa maningi kuti kunge kuine zvigaro zvekuti antu anonga auye koobetserwa akaemera kubetserwa, ambogara apapo nehama dzawo.

Muzvipatara nemundau dzinobetserwa antu anorwara. Munokurudzirwa maningi kuti kunge kuine zvigaro zvekuti antu anenge eide kubetserwa ngemadhogodheya nanamukoti. Vanombogara vakaemera kubetserea veshe nehama dzavo.

Kuzvipatara ,zvitoro zvinotengesa mutombo ndau dzinobetserwa antu anorwara nema kirinika, ndau dzona idzodzo dzinokurudzirwa maningi kuti dzinge dzakachena dzakakorobhwa ngemitombo kuitira kuti pasatamba matenda.

Vashandi vemuzvipatara makiriniki nemundau dzinodetserwa antu anorwara madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa maningi kuti vapfeke zvivhara muromo nezvivhara nyara kana meishanda neantu anenge ane matenda anotapurirwana.

Mazuwa anyamashi kwaane matenda akati kuti asikaoneki ngemadziso. Matendawo anenge ari munyama, mukati mwendxondo, mukati mwetsinga zvakadaroko. Muntu anokurudzirwa kovhenekwa kuzvipatara ngemadhokodheya.

Mazuwa anyamashi kwaanematenda akati kuti asikaoneki ngemadziso. Matenda ona awawo anenge eida kutoti muntu aende kuzvipatara koovhenekwa ngemadhogodheya naana mukoti eishandisa zvmichinai zvakanasirwa neunyanzvi hukurutu.

Mazuwa anyamashi kwabaane matenda akawanda kwemene asikaoneki ngemadziso. Matenda ona awawo anenge eida kutoti muntu arumbe kuzviparata koovhenekwa nemadhogodheya nanamukoti koonekwa kuti aana ere matenda.

Mazuwa anyamashi kwane matenda akaita kuti asikaonekwi ngemadziso matendawo anenge eida kutoti muntu arumbe kuchipatara kozvenekwa ngemadhokodheya nana mukoti veshandisa zvimuchina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu.

Mazuwa anyamashi kwaane matenda akabawanda kwemene asikaoneki ngemadziso. Matenda awa anenge eida kutoti munthu aende kuchipatara koovhenekwa ndiana mukoti nemadhokodheya veishandisa mishini yakagadzirwa ngeunyanzvi ukurutu.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya naana mukoti vanokurudzirwa maningi kuti vapfeke zvivharamuromo zvivharanyara nezvivhara mwiriweshe kuti vasabatwa ngematenda aya anotapurirwana .

Mazuwa anyamashi kwaane matenda kati kuti asikaoneki ngemadziso vantu vanokurudzirwa kuenda kuzvipatara nekumakirinika koita zvekuvhenekwa ndiana mukoti nemadhokodeya veishandisa zvimushina zvine unyanzvi.

Kwane matenda akati kuti mazuwa anyamashi asikaoneki ngemadziso, matenda akaita segomarara. Antu anokurudzirwa kuenda kuzvipatara kovhenekwa ndianamukoti nemadhokodheya veishandisa zvimishina zvine hunyanzvi hukurutu.

Mazuva anyamashi kwava nematenda akati kuti, asikaoneki ngemadziso. Matenda aya anenge eida kutoti muntu arumbe kuchipatara kovhenekwa ndianamukoti ngemadhokodheya veishandisa zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi.

Mazuva anyamashi kwane matenda akati kuti asikaoneki ngemadziso. Matenda anonga ari mukati mwetsinga mukati mendxondo mungo memabhonzo zvakadaroko. Anokurudzirwa kuti muntu aende kovhenekwa kuzvipatara ndemadhogodheya.

Kwane matenda akati kuti asikaoneki ngemadziso antu anokurudzirwa kuti aende kuzvipatara kovhenekwa ngemadhokodheya nanamukoti veishandisa zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu

Mazuva anyamashi kwaa nematend akati kuti, asikoneki ngemaziso. Matendewo anenga eida kutoti muntu ayende kuchipatara nekumakiriniki awa kovhenekwa ndivana mukoti nemadhokodheya meishandisa zvimushina zvinounyanzvi.

Mazuva anyamashi kwaane matenda akati kuti asikaoneki nemadziso matenda iwonawo anenge achida kuti muntu aende kuchipatara kunovhenekwa nemichina yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu ndiyana mukoti nemadhokodheya .

Mazuva anyamashi kwaane matenda akati kuti asikaoneki ngemadziso matenda onawo anenge eida kuti muntu arumbe kuzvichipatara kovhenekwa ndiana mukoti nemadhokodheya eishandisa zvimichina zvakanasirwa ngeunyanzvi.

Mazuva anyamashi kwane matenda akati kuti asikaoneki ngemadziso matendawo anenge eitoda muntu aende kuzvipatara kana kumakiliniki kovhenekwa ngezvimushina zvakanasirwa ngeunyatsvi ukurutu.

Mazuwa anyamashi kwane matenda akati kuti anooneka ngekuenda kovhenekwa ndianamukoti nemadhokodheya veishandisa zvimuchina zvine unyanzvi ukurutu sematenda ekupanda kwemwoyo kana itsvo.

Mazuva anyamashi kwane matenda akati kuti asingaonekwi nge madziso antu anokurudzirwa kuti aende kuchipatara neku makirinika kuno vhenekwa veishandisa zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu .

Mazuwa anyamashi kwane matenda akati kuti matenda asikaoneki ngemadziso. Matenda awawo anenge eida kutoti muntu arumbe muchipatara kovhenekwa ndiana mukoti nemadhokodheya veishandisa zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu.

Muzvipatara makiriniki nemundau dzeshe dzinodetserwa antu Anorwara munokuridzirwa maningi kuti munge mune mbatso inovheneka kwesainzi Kona ikoko yeivheneka mutundo ngazi nemate zvakadaroko.

Muzvipatara , mumakirinika nemundau dzeshe dzinadetserwa antu anorwara munokuridzirwa maningi kuti munge muine mbatso yekuvheneka kwesayenzi Kona iyoyo kunenge kweivhenekwa mitundo, ngazi nemate nezvakadaroko.

Kuzvipatara, kuzvitoro zvinotengesa mitombo, kumphatso dzinobetserwa anthu anorwara, nekumakirinika, kunokurudzirwa maningi, kuti kunge kuine mphatso ye kuvheneka kwesainzi, kwona iyoyo kweivhenekwa mutundo, ngazi nemate.

Muzvipatara ,mumakirinika nemundau dzinodetserwa anhu anorwara munokurudzirwa maningi kuti munge mune ndau ye kuvheneka kwescience kona iyo kunonga kweivhenekwa mitundo ,ngazi, nemate kana marutsi zvakadaroko.

Kuzvipatara nemumakirika nekundau dzinobetserwa antu anorwara kunokurudzirwa maningi kuti kunge kune mhatso yekuvheneka kwesainzi. Kwona ikweyo ndokunenge kweivhenekwa ngazi, mitundo nezvakadarokwo.

Kuzvipatara, kumakirinika nekundau dzinodetserwa antu anorwara kunorudzirwa maningi kuti kunge kune mphatso yekuvheneka kwesainzi kwona iyoyo kunenge kweivhenekwa mitundo, ngazi nemate kuvheneka matenda.

Kuzvipatara, kumakirinika nekundau dzinobetserwa antu anorwara, kunokurudzirwa maningi kuti kunge kuine mbatso yekuvheneka kwesainzi, kona iyoyo kunonga kweivhenekwa zviro zvakaita semate, ngazi nemitundo.

Muzvipatara, mumakirinika, nemundau dzinobetserwa antu anorwara munokurudzirwa maningi kuti munge muine ndau yekuvheneka kwesainzi, kwona iyoyo kunenge kweivhenekwa ngazi, mitundo nemate zvakadaroko.

Kuzvipatara nekuma kirinika nekundau dzinobetserwa antu anorwara ,kunokurudzirwa maningi kuti kunge kuine mbatso yekuvheneka kwe sayenzi kona iyoyo kunenge kweivhenekwe mitundo, mate nengazi zvakadaroko.

Muzvipatara nemumakirinika munokurudzirwa maningi kuti munge muine mbatso yekuvheka kwesainzi kona iyoyo kweivhenekwa munxondo nemukati mwemwiri mwemuntu zveshe nemutundo nengazi kuona kuti chakonzera matenda chini.

Muzvipatara nemumakiliniki nemundau dzinobetsera vantu vanorwara munokurudzirwa maningi kuti munge mune mbatso yekuvheneka kwesainzi kona iyoyo ndokunenge kweivhenekwa zviro zvakaita semakondo mate zvakadaroko.

Muzvipatara nemundau dzeshe dzinodetserwa anthu anorwara kunokurudzirwa maningi kuti kunge kuine mishina yekuvheneka yakaita seyekuvheneka mundani mwaana Mai anemimba kuona kuti kamwana kachakagwinya ere.

Taiti ijee damba igwinyiso, kuzvipatarayo kwaane ndau dzekuvheneka kwesainzi. Kwona iyoyo ndiko kunovhenekwa mukati memuntu. Kweivhenekwazve mutundo, ngazi nemate zveantuwo.

Utano hwekubara neutano hweana adodori hunoba fanira kukosheswa kwemene. Antuwo awo anofanira kuenda kuzvipatara veivhenekwa ngema dhokodheya namukoti nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Hutano hwevantu vane mimba nehutano hwezviana zvidodori zvichangobva kubarwa nezvati kurei unofanirwa kukosheswa kwemene antu iwawo anofanira kuenda kuchipatara kovhenekwa nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Utano hwe ana mai ane mimba ne utano we zvii ana zvidodori huno fana kukosheswa kwemene vantu vo aya anofana kurumba ku zvipatara ko jungwa mitombo neku donhedzerwa mitombo yeku dzivirira matenda.

Hutano hwanamai ane mimba nehutano hwezvana zvitori tori hunofanira kukosheswa kwemene. Anamai ane mimba asat abara anokurudzirwe kuti aende kuzvipatara kakati kuti kovhenekwa nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Panohwa ana mai vane mimba neutano wezviana zvitotori nezvichangobva kubarwa nezvati kurei nyana, zvinofana kuchengetedzwa kwemene, antuwo anofanirwa kuende koovhenekwa pano neapo kuzvipatara kuti aana ere matenda.

Utano hwekubara neutano hwezvana zvitotori zvichangobva kubarwa hunofanira kuchengetedzwa kwemene. Anamai anokurudzirwa maningi kuti aende kuzvipatarayo kovhenekwa nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Hutano hwana mai ane mimba ne hwana adodori huno fanira kubatisiswa nekubai kosheswa kwemene antu wo aya ano fanira kuenda ku zvipatara ko jungwa mitombo neku dzivirira matenda neku puwa mishonga.

Utano hwana mai ane mimba neutano hwezvana adodori hunofanira kukosheswa kwemene anthuo anofanira kuende kuzvipatara eizemenwa nekuvhenekwa nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Ndaiti ijee ndamba igwinyiso kuzvipatara yoo zviro zvabafamburika kwemene. Kwane zvimishina zvakanasirwa ngeunanzvi wekurutu zvekubetseradhokodhera namukoti kuzemena nekuvhiya nekurapa antu anenge mishuna inopanda.

Taiti ije damba igwinyiso kuzvipatarayo zviro zvabahlamburika kwemene. Kwane zvimushina zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nana mukoti kurapa nekuvheneka antu ane matenda.

Ndaiti ijee, damba igwinyiso, kuzvipatarayo zviro zvabaahlamburika kwemene. Kwaane zvimushina nezviro zvekushandisa zvakati kuti zvekubetsera madhokodheya naanamukoti kurapa.

Vantu vanoshanda kumapazi ezveutano, madhogodheya nanamukoti, vanokurudzirwa maningi kupfeka zvivharamuromo nezvivharanyara kudzivirira matenda anotapuriranwa.

Taiti ijee damba igwinyiso, kuzvipatarayo kwaane zvimushina zvakanasirwa ngounyanzvi ukurutu zvekubetsera madhogodheya nanamukoti kuzemena, kuvheneka nekurapa antu anenge eirwara.

Ndaiti ijee e damba igwinyiso mazuva anawa zviro zvabahlamburuka kwemene kuzvipatarayo kwane zvimushina yezviro zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya edu nana mukoti pakurapa.

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburuka kwemene kuzvipatarayo vana mukoti nemadhokodheya vane zvimushina nezviro zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu zvekuti ashandise pakuvhiya nekurapa antu anenge eirwara.

Ndaiti Ije damba igwinyiso kuzvipatara zviro zvabahlamburuka kwemene kwane zvimushina zvakabanasirwa nehunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nana mukoti kuzemena kurapa zveshe antu anenge eirwara.

Taiti i jee damba igwinyiso kuzvipatarayo nekuma kirinika zviro zvaba famboita kwemene kwaane zviro zvakanasirwa ngekunyazvi hukurutu zvino detsera vakoti nema dhodheya kutwara antu anorwara kuaendesa kumweni.

Ndaiiti ijee damba igwinyiso kuzvipatarayo zviro zvabahlambuyuka kwemene kwaane zviro zvekudetsera madhokodheya nanamukoti zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu kuti adetsereke pakurapa .

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene kuzvipatarayo kumakirinika nekundau dzinodetserwa antu anorwara. Kwane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekubetsera madhogodheya nana mukoti kurapa nekuvheneka.

Taiti i jee damba igwinyiso , kuzvipatarayo nekuma kirinika nekundau dzinodetserwa antu anorwara zviro zvabaa hlamburika kwemene kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekudetsera madhokodheya naana mukoti kurapa .

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburuka kwemene kuzvipatarayo kwane zviro zvekushandiswa nezvimuchina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nana mukoti pakurapa antu anenge ane mishuna inopanda.

Ndaiti Ije damba igwinyiso remene kuzvipatarayo zviro zvabahlamburuka kwemene kwane zvisimbi zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu zvekudetsera antu anenge akaguka mirenje kuti ahambise eihamba zvakanaka.

Ndati ijee damba igwinyiso, muzvipatara mumwe nemumakiriniki zviro zvabaa svamburika kwemene, pane zvimushina zvakabaa nasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nana mukokhoti kurapa nekuvheneka.

Taiti ijee, damba igwinyiso. Kuzvipatarayo zviro zvabaa hlamburika kwemene. Kwaane zvisimbi zvakanasirwa ngeu nyanzvi ukurutu, zveku betsera madhokodheya nana mukoti pavanenge vechida kurapa anhu ane makodo aguka.

Manaiti, mapanga nezvigero zvinoshandiswa ndiana mukoti pakuvhiya nekurapa antu zvinokurudzirwa maningi kuti zvigare zvakachena kuitira kuti matenda asatapuriranwa.

Ndaiti ijee damba igwinyiso, kuzvipatara izvo kwaba hlamburika kwemene, kwane zvimushina nezviro zvekushandisa zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nanamukhoti kurapa nekuvheneka nekuvhiya.

Mazuwa anyamashi zviro zvabasamburika kwemene kuzvipatarayo nekumakirinika pane zviro nezvimamushina zvakanasiwa ngehunanzvi hwekuretu zvekubetsera madhokodheya nanamukoti pakurapa nepakuvheneka .

Ndaiti ijee damba igwinyiso muzvipatarayo zvinhu zvabahlamburika kwemene, kwane zvimishina nezviro nezvisimbi zvakanasiwa ngehunyanzvi hwekuretu hwekubetsera madhokodheya kuzemena nekurapa.

Ndaiti ijee damba igwinyiso kuzvipatarayo zviro zvabahlamburika kwemene pane zvimushina zvakanasiriwa ngeunyanzvi hwekuretu zvekubetsera madhokodheya nanamukoti pakurapa nekuvheneka vantu vanenga veirwara.

Kuzvipatarayo zviro zvabahlamburika kwemene kweshe nekuzvitoro zvinotengesa mitombo kwakuoneka zvisimbi zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera antu anenge ane mirenje yakaguka makodo pakuhamba.

Ndaiti ijee damba igwinyiso, kuzvipatarayo zviro zvabaahlamburuka kwemene. Kaanezvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekudetsera madhokodheya naanamukoti kuzemena nekurapa antu anenge eirwara.

Taiti ijee damba igwinyiso, mazuwa anyamashi zviro zvabaahlamburika kwemene kuzvipatarayo. Kwane zvimichini zvakanasirwa ngehunyanzvi hukurututu zvekudetsera madhokoteya nana mukoti pakurapa nekuzemena antu anenge aine mishuna inopanda.

Mapanga tsono ngezvigero zvinoshandiswa ndiana mukhoti nemadhokodheya kuzvipatara zvinokurudzirwa kakurutu kuti zvichengetedzwe zvakachena kuita kuti zvisazotapurira antu matenda

Taiti ijee damba igwinyiso kuzvipatarayo zviro zvabaahlamburika kwemene kwaane zvimushina nezviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera anadhokodheya nana mukoti kurapa nekuvheneka.

Taiti chii nyamba igwinyiso kuchipatarayo nekundau dzinodetserwa antu anorwara zviro zvambahlamburika kwemene kwane zvimishina nezvisimbi zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nanamukoti.

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburuka kwemene kuzvipatarayo kwane zvimichina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvinodetsera madhokodheya naana mukoti kurapa nekuvheneka antu anenge anemushuna inopanda.

Zvigero ,mapanga, manaiti, zveshe zvakadaroko, zvinoshandiswa ngemadhokodheya naanamukoti pavanenge veivhiya antu ane mishuna inopanda, neantu anenge eida kubara ngepandani, zvinofana kuchengetedzwa zvakachena.

Mazuva anyamashi zviro zvabaanaka kuzvipatara kona iyoyo. Madhokodhera nanamukoti vaakushandisaa zvimushina zvakanasirwaa neunyanzvi hukurutu pakuvheneka nekurapa antu vanenga vaine mushuna unopanda.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaahlamburuka kwemene kuzvipatarayo kwaane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera anhu ayani anenge ane makodo akaguka zvinongoiswa pona apapo munhu otorapika nguwa yakati rebei.

Mazuwa anyamashi zviro zvabahlamburuka kwemene kuzvipatara kwane zvimuchina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nanamukoti pakurapa nekuvheneka antu anenge aine mishuna inopanda.

Taiti ijee damba igwinyiso. Zviro zvabahlamburuka kwemene kuzvipatarayo nekumakirinika. Kwane zvimushina zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nanamukoti kuvheneka nekurapa.

Taiti ijee damba igwinyiso muzvipataramwo nemundau dzinobetserwa antu nemumakirinika zviro zvabahlamburika kwemene kwane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nanamukoti.

Ndaiti ijee damba igwinyiso kuzvipatarayo nekumakirinika nekundau dzinodetserwa antu anorwara dzizhinji dzacho zviro zvabahlamburuka kwemene kwane zvimuchina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nanamukoti.

Taiti ijee damba igwinyiso kuzvipatarayo kwane michina nezviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nanamukoti pakurapa nekuvheneka.

Ndaiti ijee damba igwinyiso, kuzvipatarayo kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, zvokubetsera madhokodheya naanamukoti ,kurapa nekuzemena, nekuvheneka antu ,anenga aine mishuna inopanda.

Zviro zvabaahlamburika kwemene mazuwa anyamashi. Kuzvipatara yo nekumakirinika kwaane zvimishina nezvimwe zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekubetsera madhokodheya nanamukoti pakurapa vantu nekuvheneka antu anenge aine mushuna inopanda.

Taiti ijee ndamba igwinyiso kuzvipatarayo nekumakirinika nekundau dzinobetserwa ntu anorwara zviro zvabahlamburika kwemene kwaane zvimushna zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya naanamukoti kurapa.

Taiti ijee damba igwinyiso, kuzvipatarayo zviro zvabahlamburika kwemene kwane zvisimbi, nezvimushina nezviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nana mukoti.

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburuka kwemene muzvipataramwo nekumakiriniki kwane zvimushini zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nana mukoti pakurapa kwane zvezvi mushina zvekuti antu amogarira.

Ndaiti Ije damba igwinyiso kuzvipatarayo zviro zvabahlamburuka kwane zvimushina zvabahlamburuka neunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya kuzemena nekurapa zveshe.

Mazuwa anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene muzvipataramwo mwane zvimushina nezvekushandisa zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokoteya edu aya nana mukoti zvekuvheneka.

Taiti ijee damba igwinyiso, kuzvipatarayo nekumakirinika zviro zvabaahlamburika kwemene. Kwaane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekubetsera madhokodheya nanamukoti pakurapa nekuvheneka.

Kwaane mitombo yanyamashi yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu. Mitombo yona iyoyo inooneka muzvitoro zvinotengesa mitombo yekuzvipatara nekumakirinika, inorapa mikhuhlani isizi kujairikapi neyakajairika.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yakati kuti, mitomboyo yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu yekurapwa matenda asizi kujairikapi nematenda akabajairika. Kana muntu arwara ngarumbe kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Kuzvitoro zvino tengesa mitombo mazuwa anyamashi kuno tengeswa mitombo yakati kuti inorapa matenda asizi kujairikapi neaka jairika. Kuno tengeswa zve mamvura yaka ongororwa ngeunyanzvi ukurutu yekuwedzera mvura mumwiri mweantu anenge eirwara.

Zvitoro zvinotengese mitombo mazuwa anyamashi kunowanikwa mitombo yakati kuti mitombo inorapa madhende eshe eshe asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene sekukuhlani yemundani.

Mazuwa anyamashi kuzvitoro zvinotengesa mutombo kunyanyisa mumadhorobhamo kunotengeswa mutombo yakanasirirwa ngeunyanzvi ukurutu yekurape matenda asizi kudyairikapi nematenda akajairika .

Mazuva anyamashi kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo imomo kunotengeswa mitombo yakati kuti mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi nemitombo inorapa matenda akabajairika kwemene.

Mazuva anyamashi kwaane zvitoro zvakabaiwanda kwemene zvekutengesa mitombo mitombo yanyamashi kunotengeswe inorapa mikhuhlani isizi kujairikapi nemikhuhlani yakajairika kwemene.

Mazuwa anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene. Kwane mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu. Mitombo iyonayo kurapa matenda eshe eshe asizi kujairikapi neakajairika. Inoonekwa muzvitoro zvinotengesa mitombo.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo iyaiya nyamashi kunyanyisa mumadhorobha mwomwo, kunotengeswa mitombo yakati kuti isizi kujaerekapi nemitombo yakabaa jaerekawo kwemene, semitombo ye kurapa besha.

Kuzvitoro zvinotengese mitombo kunotengeswe mitombo yakati kuti mitombo yekurapa matenda asizi kujairikapi neakajairika kwemene kunooneka zve mitombo yekurapa marwadzo angava enhii emushana emurenje kana enyara.

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene. Kwane mitombo yakagadzirwa ngeunyanzvi hukurutu. Inooneka muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanya mumadhorobha mwomwo imweni mitombo inoonekwamwo mitombo yemarwadzo kuvana vadodori.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yakati kuti yakanasirwa nge unyanzvi ukurutu yeku rapa matenda eshe eshe asizi ku jairikapi ne akabai jairika antu ano kurudzirwa ko tenga mitombo ye kuzvitoro.

Mazuwa anyamashi kwabaane mitombo yakati kuti, mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi, nematenda akabaajairika kwemene, mitombo yona iyi yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu.

Mazuwa anyamashi kuzvitoro zvinotengeswe mitombo, kwakutengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo yekurapa pamatenda asizi kujairikapi, nematenda akabaajairika kwemene sematenda ebesha nekukasharara kwemukuro.

Kuzvitoro zvinotengeswe mitombo mazuwa anyamashi kunotengeswe mitombo yakati kuti mitombo isizi kujairikapi nemitombo yakajairika kwemene semitombo iyani yemukhuhlani wekupanda kwemundani kana musoro.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo mazuwa anyamashi, kunotengeswa mitombo yakati kuti, inorapa matenda asizi kujairikapi, nematenda akabaajairika . Kunotengeswazve mafuta ekudzora kune antu anenga eishwinywa.

Mazuwa anyamashi kuchipatara kunotengeswe mitombo yakati kuti, nekuzvitoro zviya zvinotengese mitombo. Kunoonekwa mitombo imweni yekuzore paganda kunasira ganda kune antu aya ane ma

Mazuwaanyamashi kwaane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu yekurapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene kwaanezve mitombo yekurapa mukuhlani wemarariya.

Zvitoro zvino tengesa mitombo mazuva anyamashi kuno tengeswa mitombo yakati kuti mitombo isizi ku jairikapi ne mitombo yakabai jairika kwe mene se mitombo yeku rapa kupanda kwe mundani.

Kuzvitoro zvinotengesa mutombo mazuwa anyamashi kunotengeswe mitombo yakatikuti mutombo inorapa matenda asizi kudyairikapi nematenda akabajairika kwemene kuti antu abetsereke yamho.

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamborika kwemene kwaane mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu yekubetsera antu kurapika inotengeswe muzvitoro zvinotengeswe mitombo semitombo yekuemesa marwadzo .

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo, munotengeswa mitombo nezviro zvezvimweni zvakaita semadhenda akagadzirwa ngeunyanzvi hwekuretu okusungira kana muntu akuwara nyara kana murenje.

Mazuwa anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene kuzvitoro zvinotengesa mitombo kwakutengeswe zviro zvakasiyana siyana zvakaita sezvidhende zvekusungira kune muntu unonga aguka godo kana kuti unonga aine mishuna inopanda.

Ku zvitoro zvinotengesa mitombo kunyanya mu madhorobha mwo mwo tengeswa mitombo ye chinyamashi imweni mitombo inotengeswa kona iyoyo mitombo yekurapa mu kuhlani webesha unoita yekumwa mu kuhlani webesha wotopera .

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha mwoumwo kunotengeswa mutombo yakati kuti inorapa mikuhlane isizi kujairika nemikuhlane yakajairika kwemene semikuhlane yebesha neku karakasha kwepahuro.

Mazuva anyamashi kwavane mutombo yakati kuti yakanasirwa ngenunyanzvi hukurutu ekurape matenda eshe neasingazi kujairikapi neaka jairika imweni mitombo inoita yekuzorwa paganda.

Mazuwa anyamashi kwane mitombo yakati kuti inorape matenda asizi kujairakapi nematenda akabajairika kwemene mitomboyo inoonekwa maningi muzvitoro zvinotengesa mitombo kumadhorobhayo.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamushi kunotengeswa mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukukutu nekurapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene sedenda redzihwa.

Mazuwa anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene kwaane mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu inoonekwa muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanya mumadhorobhamwo antu anokurudzirwa kuti kana aine papanda arumbeyo kunotenga mitombo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunyanyisa mumadhorobha mwo kuno tengeswa mitombo yakati kuti mitombo inoropa matenda eshe eshe asizi kujairikapi nematenda akaba jairika kwemene.

Ku zvitoro zvino tengese mitombo ku nyanyisa mu madhorobha mwo kuno tengeswa mitombo inorapa matenda eshe eshe matenda asizi ku jairikapi ne matenda aka jairika kwemene se mu kuhlani we besha.

Mazuwa anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene kuzvipatara nezvitoro zvinotengesa mitombo kunorapwa matenda asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene.

Mazuwa anyamashi kwane mitombo yakanasirwa neunyanzvi ukurutu inotengeswa muzvipatara, mumakirinika nemuzvitoro zvinotengeswa mitombo yakaita semitombo yekurape mikhuhlane webesha.

Mazuva anyamashi kwaanemitombo yakawanda kwemene yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu yekurapa matenda eshe hawo, asizi kujairikapi nematenda akabaajarika kwemene sekumona nekuchaya kwemundani.

Mazuwa anyamashi zviro zvambahlamburika kwemene kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunotongeswa mitombo yakati kuti inorapa matenda eshe eshe asizi kujairikapi nematenda yakabajairika kwemene.

Hutano hwenqgondo hunofanira kukosheswa kwemene, antu veshe, vakuru nevadoko vanokurudzirwa maningi kuti kana muntu wasangana netsekwende atsvage muntu unehunyanzvi hwaanogonda wekureketa naye.

Utano hwevana vadodori hunofanira kukosheswa kwemene , ana adodori vanofanirwa kuendeswe kuzvipatara nekumakiriniki pano neapo, kuti vaende kovhenekwa nekujungwa mitombo yekudziirira matenda akati kuti.

Utano nemudakaro hwezvana zvitotori unofanira kukosheswa kwemene vana vadori dori vanofana unasirirwa ndau dzavo dzekutambisa nekutambira kunenge kune mijuwe nemutserendende zvakadaroko.

Utano nemudakaro zveana adoodori zvinofanira kukosheswa kwemene. Akuru emiganga neasharukwla ezvikora anokurudzirwa maningi kuti anasire ndau dzekuti ana adoodori atambire, eidakara.

Hutano nemudakaro zveana atotori zvinobafanira kubaakosheswa kwemene ana mai anofanira kuenda kuzvipatara kojungisa nekudonhesera ana adodori kuti asabatwa ngematenda anobata ana adodori kunyanya.

Utano nemudakaro wezvana zvitori tori hunofanira kukosheswa nekuchengetedzwa kwemene. Ana adori dori anofanira kufundiswe tsika nemagariro dzemigadha yedu nekuitawozve mishando kumamizi kwavoyo.

Utano nemudakaro zveana adodori zvinofanira kukosheswa nekubatisiswa kwemene, ana adodori anokurudzirwa kuti apuwe zvikhafu zvineutano ngeabereki awo kudziwirira matenda.

Utano nemudakaro wezvana zvidoodori unofanira kukosheswa. Ana adokodori anofanira kuendeswa kuzvipatara kojungwa mitombo yekudzivirira matenda nekudonhedzerwazve mutombo yomukanwa kuti akure utano hwakati hwee.

Hutano nemudakaro wezvana zvidoko unofanira kukosheswa kwemene. Ana adoridori anokurudzirwa maningi kuti ayendeswe kuzvipatara kojungwa mitombo nekuzemenwa kuti akure anehutano wakathwasanuka.

Utano nemudakaro wezvana zvidoko unofana kukosheswa nekuchengetedzwa kwemene .Ana adodori anofana kuendeswa kuzvipatara kozemenwa nekujungwa mutombo kudzivirira matenda anobate ana adodori kunyanya.

Hutano nehudakaro zveana adodori zvinofara kubakosheswa .Ana adodori anofanirwa kutengerwa zviro zvekutambisa zvakaita semabhiza utare nemabhora kuti adakare .

Mutano nemudakaro zvevana vadodori zvakambakosha kwemene ana dodori anofsnira kuendaswa kumakirinika nekuzvipatara konaiyoyo kwanenge eidonhedzerwa mitombo mukanwa nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda

hutano hwezvivana zvidodori zvichangobva kubarwa nezvatikurei nyana hunofanira kuchengetwa nekukosheswa kwemene ana mai anokurudzirwa kuti vambogara muchipatara kana achinge apedza kubara ana eimbozemenwa.

Utano nemudakaro zveana atotori achangobva kubarwa neati kureyi nyana unofanira kuchengetedzwa kwemene, anthu awawo anofanira kuenda kuzvipatara nekumakirinika kovhenekwa nekujungwa mitombo yekudziyirira matenda.

Hutano nemudakaro zveana adodori zvinobafanira kubatisiswa kwemene. Ana adodori anofanira kunasirirwa ndau dzawo dzekutambira dzinenge dzine zvekutambira zvakaita semi dzuwerere nemitserendende.

Hutano ne mudakaro zve ana adodori zvino fanira kubai kosheswa kwemene ana adodori ano kurudzirwa maningi kuti ayendeswe ku zvikora zvawo zve fundo ye ana adodori asati atanga kuenda ku fundo yekutanga.

Eutano nemudakaro zveana adodori zvinofanira kukosheswa kwemene. Ana adodori anofana kunasirirwa ndau dzavo mumiganga dzinonge dzine zviro zvekutambisa, zvakaita semudzuwerere, nemitserendende.

Vana vadodori mudakaro wavo nehutano hwawo zvinofanira kubakosheshwa kwemene anamai anokurudzirwa maningi kuti ayende nezviana zvavo zvitotori kuzvipatara kodonhedzerwa mutombo yekudzivirira matenda.

Utano nemudakaro zveana adoodori hunofanira kukosheswa nekuchengetedzwa kwemene. Ana adoodori anofanire kuendeswa kuzvipatara koojungwe mitombo nekudonhodzerwa mitombo mukanwa yekudzivirira matenda akati kuti.

Utano nemudakaro zveana adoodori achangobva kudarwa neati kure nyana zvinofanira kuchengetedzwa kwemene, muntu weshe unokurudzirwe kuenda kuzvibhedhlera nemwana wake kuti aende kunovhenekwa.

Utano nemudakaro zveana atotori zvinofanira kubatisiswa kwemene. Ana mai nana baba anokuridzirwa kuti atengere ana awo madodori magwada kuti asandohamba eitsika tsvina peshe peshe.

Utano nemudakaro ngevana vadodori nezvati kureyinyana hunofanira kukosheswa kwemene anamai nanababa vanokuridzirwa maningi kuti atengere ana hembe dzekupfeka nemagwada kuti ana vatambe veyidziirwa.

Vashandi veKubazi rezveutano , madhokodheya naana mukoti vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vanerudo rukurutu, veipfekazve zvivhara muromo nezvivhare nyara kudzivirira matenda kuti asaabata.

Vashandi vekubazi rezvehutano, madhokodheya, ana mukoti, ana nyamukuta nana mbuyautano vanokurudzirwa manhingi kuti vange vari vantu vane rudo rukuru rwekudetsera vantu vanorwara ngerudo.

Vashandi vezvekubazi rezveutano madhogodheya ana mukoti, anambya utano ananyamukuta zvakadaroko. Vanokurudzirwa kuti vave vantu vanerudo rwunoyevedza kwazvo, kuti vadetsere vantu zvakanaka.

Vatungamiriri vehurumende kunyanyisa kubazi rezveutano vano kurudzirwa maningi kuti vawedzere zvikora zvefundo, yema dhokodheya naana mukoti kuti vana mudhokodheya naana mukoti vawande maningi muzvipatara.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya, vanamukoti, nyamukuta veshe vana mbuya utano vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vanthu vanoziye mishando yawoo vaine unyanzvi ukurutu pamishando yawoyo kuti vadetsere vanthu zvakahlamburika.

Hurumende inokurudzirwa maningi kuti iake zvikora zvana mukoti nemadhogodheya zvakati kuti. Ngekuti ana mukoti nemadhogodheya anodiva akawanda maningi muzvipataramwo kuti antu adetsereke yaamho.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya ana mukoti anambuya utarino ainyamukuta vanokurudzira maningi kuti vange vari vantu vanobaada basa ravo nekudetsera antu ngerudo rukurutu runoshamiso.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano, madhokodheya, anamukoti, ananyamukuta, naanambuya utano nevantu vaya vanotengesa muzvitoro zvinotengesa mitombo, vanokurudzirwa maningi kuti vange vaine unyanzvi ukurutu.

Vashandi vekubazi rezveutano, madhokoteya nanamukoti vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vanodakarira mishando yavo, vange vari vantu vanobaishanda ngesimba vachitsamwirira ngemene ngerudo.

Vashandi vekubazi rezveutano, vana mukoti nemadhokodheya neantu aya anoshande muzvitoro zvinotengesa mutombo, ano kurudzirwa maningi kuti ange ari antu anoziya mushando wawoyo ngeunyanzvi hukurutu.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa maningi kuti vabaange vari vantu vane unyazvi ukurutu nemishando yawoyo yekurapa kuitira kuti antu abetsereke eipora.

Vashandi zvekubazi rwzveutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vanoziya mushando yawoyo kwemen kuti vazodetsera vantu zvakahlamburika yaamho.

Vashandi vemubazi rezveutano vanamukoti madhokodheya na mbuya utano vananyamukuta neandu anoshanda muzvitoro zvinotengesa mutombo vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vaneruzivo rukurutu

Hurumende ino kurudzirwa maningi kuti iaeke mbatso nendau dzekufundira dzeantu anode kuita madhokodheya nanamukoti kuitira kuwedzera huwandu hwema dhokotera nanamukoti muzvipatara mwo.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nana mukoti ana nyamukuta nana mbuya utano vanokurudzirwa maningi kuti vange bari vantu vanoziya mishando yavo yekurapa nekudetsera antu anenge eirwara.

Vashandi vekubazi rezveutano anamukoti, madhokodheya, anambuya utano nananyamukuta vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vanodakarira mishando yavo kwemene veidetsera antu veirapa antu kuti ndaramo yeantu inake.

Asharuka ekubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vaungane gore rega-rega veireketa nekubhuirana nekupanana mazano maererano nezvematenda anenge einesa mikuwoyo.

Vashandi vekubazi rezveutano anamukoti nemadhokodheya vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vane unyanzvi hukurutu ngemishando yavoyo yekurapa. Vanokurudzirwa maningi kuti varape antu ngerudo.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobha yoiyo kunotengeswa mitombo yakati kuti mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene akaita sekupanda kwemusoro.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo inorapa matenda eshe hawo, asizi kujairikapi nematenda akabaijairika kwemene, sematenda ekupanda kwemundani nemusoro.

Zvitoro zvinotengesa mitombo kunyanya mumadhorobhamwo kunotengeswa mitombo yakati kuti mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene sekupanda kwemundani nekumona.

Kuzvitoro zvinotengese mitombo kunyanyisa kumadhorobhayo kunotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo yematenda eshe eshe matenda asizi kujairikapi nematenda akabaajairika kwemene sedenda rebesha.

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo kumadhorobhayo kunotengeswa mitombo yakati kuti mitombo yekurapa matenda asizi kujairikapi nematenda akajairika kwemene sekupanda kwemarenje kuantu akuru.

Toro zvinotengesa mitombo nyanyisa mumadhorobhamwo kunotengeswe mitombo inorape mikhuhlani yakati kuti isizi kujairika pe neyakajairika imweni mitombo inotengesweyo mitombo yekuita kubairira kumashure.

Wandu wanoshanda muzvitoro zvinotengeswa mitombo kunyanyisa mumadhorobha umwomwo, wanokurudzirwa maningi kuti wange wari wandu wane unyanzvi ukurutu maererano nemishando yawoyo yemitombo.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo mazuwa anyamashi kunyanya kumadhorobha yoyo, kunotengeswa mitombo yakati kuti, mitombo isizi kujaerekapi nemitombo yakabaa jaereka kwemene semitombo yemukhuhlani nemundani.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo kunotengeswa mitombo yakati kuti, zvimweni zviro zvinoiswa kuzvitoro zvo kuongorora kwengazi kunoitwayo kuona kuti ngazi harina ere shuga yakawandisa.

Kuzvitoro zvinoshandisa mitombo zvakanyanyisa kumadhorobha yoiyo, kunotengeswa mitombo yakati kuti, inorapa matenda asizi kujairikapi, nematenda akabaajairika kwemene sekupanda kwemundani nemusoro.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo, kunyanyisa mumadhorobhamwo, kunotengeswa mitombo yakati kuti inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akajairika kwemene, sematenda ebesha.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwomwo, kunotengeswa mitombo inorapa matenda eshe-eshe, matenda asizi kujairikapi nematenda akabaajairika kwemene.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo, munotengeswa mitombo yakati kuti mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene semukohlani wemundani.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunyanyisa mumadhobhamwo kunotengeswa mitombo yakati kuti inorape matenda asizikujairikapi nematenda akabairika kwemene sekupanda kwemundani.

Ku zvitoro zvino tengesa mitombo ku nyanyisa ku madhorobha yo kunotengeswa mitombo inorapa mi kuhlani yakati kuti mi kuhlani isizi kujairikapi ne mikuhlani yakabai jairika kwemene se mikuhlani weku panda kwe musoro.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunotengeswa mitombo inorapa mikuhlani yakato kuti. Mikhuhlani isizi kujairika neyakajairika sekubanda kwemusoro.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo kunotengsswa mitimbo inorapa mikuglani isizi kujairikapi nemikuhlani yakabaajairika kwemene semukuhlani yebesha nekupanda kwemusoro.

Kuzvikotoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha umwomwo kunotengeswa mitombo yakati kuti inorapa mikuhlani isizi kujairikapi nemikuhlani yakajairika kwemene sekupanda kwemarenje nemusoro.

Kuzvitoro zvinotengesa mutombo kunyanyisa mumadhorobha mwomwo kunotengeswe mutombo yakati kuti mutombo yekurapa matenda asizi kujairika pe nemutombo yekurapa matenda akabaajairika kwemene semukhuhlani wemusoro.

Zvimwe zvitoro zvinotengese mutombo kunyanyisa mumadhorobhamwo umwo munotengeswa mutombo yakati kuti mitombo inorapa matenda asizi kujairika pi nematenda akabaijairika kwemene sekupanta kwemusoro nemundani.

Zvitoro zvino tengesa mitombo kunyanyisa mu madhorobha mwo umu muno tengeswe mitombo yakati kuti mitombo inorapa matenda asizi ku jairikapi ne mitombo inorapa matenda akabai jairika kwemene seku rwadza kwe madziso.

Kuzvitoro zvinotengese mitombo kunyanyisa kumadhorobha kunotengeswe mitombo yakati kuti mitombo inorapa matenda eshe zvawo asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobhayo iyoyo kunotengeswa mitombo yekurapa matenda akati kuti matenda asizi kujairikapi nematenda yakabajairika kwemene semukuhlani wemundani nemukuhlani wemusoro.

Zvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kuma mumadhorobha yoiyo kunotengeswa mitombo yakati kuti mitombo asizi kujairikapi nemitombo zve inorapa matenda akajairika kwemene sekupanda kwemundani.

Vafundi vafundisi nevashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndaudzeshe muganga yeshe veifundisa antu mairirano nezveutano wakati mhorwo sekudzirira denda remarira.

Vafundi, vafundisi nevashandi vekubazi rezvehutano , vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndawu dzeshe, mumiganga yeshe, mumapatomwo veyifundisa antu mayererano nezvehutano. Hutano wakahlamburika.

Vafundi, vafundisi nevashandi vekubazi rezveutano, vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe, veifundisa antu maererano ngezveutano, utano hwakahhlamburika kwemene.

Vafundi vafundisi nevashandi vekubazi rezveutanoyo vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe muganga yeshe veifundisa antu maererano ngezveutano hwakati moryo nekuchengetedza ndau dzakachena.

Vafundi, vafundisi nevashandi vekubazi rezveutano, madhokodheya nanamukoti vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe nyika yeshe tenderere veifundisa antu maererano ngezveutano hwakahlamburika.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya naanamukoti, vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe, mumiganga yeshe, veifundisa vantu maererano ngezveutano, utano hwakahlamburika.

Vafundi, vafundisi nevashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzega dzega munyika mweshe veifundisa antu maererano nezveutano hwakahlamburika.

Utano hwekubara neutano hwepabonde kwemunthu weshe munofanira kukosheswa kuitira kuti anthu anenge eivhevhana anokurudzirwa maningi kuti atange aenda koongororwa ngazi kuzvipatara kuona kuti avanaere matenda akaita seshuramatongo.

Hutano hwekubara nehutano hwepabonde, hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa kwemene. Muntu weshe unokurudzirwa kuenda kuchipatara koovenekwa ngazi kuonekwa kuti haana ere matenda, sedenda reshuramatongo.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemunhu weshe hunofanira kukosheswa kwemene anamai anokuridzirwa maningi kuti pano neapo vaende kuzvipatara kozemenwa nekuvhenekwa nekujungwa mitombo inodzivirira matenda .

Hutano hwekubara ne hutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa kwemene muntu weshe akuru nge adodori anokurudzirwa maningi kuenda kuzvipatara kwovhenekwa ngazi kuona kuti avana ere matenda akaita se shuramatongo.

Hutano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu veshe hunofanira kukosheswa kwemene. Muntu veshe akuru neadodori anokurudzirwa kuenda kovhenekwa ngazi kuzvipatara nekumakirinika kuti haana ere matenda akaita seshuramatongo.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemunhu weshe unofanira kukosheswa nekuchengetedzwa kwemene antu akuru arume neakadzi anofanira kuenda kovhenekwa nemadhokoteya nanamukoti.

Hutano hwekubara nehutano hwepabonde hwemuntu weshe anofanira kukosheswa kwemene antu eshe akuru neadoko anofana kumboenda kuzvipatara kundovhenekwa ngazi kuona kuti avana here matenda akaita seshura matongo.

Utano hwekubara nehutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa nekuchengetedzwa kwemene, antu anokurudzirwa maningi kuenda kuzvipatara koovhenekwa kuona kuti havana ere matenda akaita seshuramatongo.

Utano hwekubara ne utano hwepa bonde hwe muntu weshe huno fanira ku kosheswa kwemene antu anofanira kutanga kufundiswa ngezve kubara ne zvepa bonde achiri kufundo yekutanga kuti akure aka ngwara.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa kwemene. Antuwo anofanira kuenda kuzvipatara koovhenekwa nekuvhenekwa ngazi kuona kuti haana ere matenda akaita seshuramatongo.

Hutano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanire kukosheswa kwemene, antu anokurudzirwa kuenda kuzvipatara kunovhenekwa ngazi kuona kuti havana here matenda akaita sedenda riya reshuramatongo.

Hutano hwekubara neutano hwepabonde wemuntu weshe unofanira kukosheswa kwemene andu anokurudzirwa maningi kuti ashandise bepa rebutiro kana veida kuita bonde nemuntu waasinga gondi

Utano hwekubara nehutano hwepabonde hwemunhu weshe hunofanire kukosheswa kwemene anhu eshe kunyanyisa akadzi anofanire maningi kuende kuzvipatara eivhenekwa ngemadhokodheya nanamukoti.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hunofanire kukosheswa kwemene ana mai anokurudzirwa maningi kuti ajungwe mutombo kana kumwe mutombo yekudziirire kubara kana eida kuita bonde vasikadi kubara.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kuchengetedzwa nekukosheswa kwemene. Ana mai ane mimba anokurudzirwa kuenda kuzvipatara kwovhenekwa kuonekwa kuti kamwana Kari mundani kachakati mboryo ere.

Utano hwekubara nehutano hwepabonde hunofanira kukosheswa kwemene antu anokurudzirwa kuti ashandi se bepa rebutiro nemitombo kuti kudzivirira kubara ana anenge asina kutaurirwana.

Utano hwepabonde nehutano hwekubara hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa nekubakosheswa kwemene. Anamai anokurudzirwa kuenda kojungwa mutombo yekuti vasabatire mimba kana veida kuite bonde vasikadi mwana.

Vatambi vemutambo yakaita sekurumba ,kutomuka nemabhora enyara neemarenje vanokurudzirwa maningi kuti vadakarire pemene kumwa mvura yakawanda kuitira kuti utano hwavo hurambe hwakahlamburika .

Vantu vanotambe mitambo yakaita semabhora kurumba kutomuka zvakadarokwo vanokurudzirwa maningi kuti vadakarire kwemene kutwasanure muiri yavo kugwinyisa tsinga makodo zveshe nemushuna.

Vatambi vemitambo yakaita sekujaha kutomuka nemabhora enyara neemarenje vanokurudzirwa maningi kuti varye chikafu chine hutano chakaita semichero nemashizha zvakadaroko.

Vantu vanotamba mitambo yakaita semabhora kujaha ,kutomuka zvakadaroko, vanombaakurudzirwa maningi kuti vagwinyisire yaamho, ngemitambo yavoyo kuti ramangwani rinase ku..

Antu ano tamba mitambo yakaita seku rumba kutomuka nema bhora enyara ne mirenje vano kurudzirwa maningi kuti vadakarire kutwasamwira mwiri yavo kugwinyisa makodo tsinga ne mishunha.

Vatambi vemitambo yakaita sekurumba kutomuka nemabhora enyara neyemarenje kunokurudzirwa maningi kuti vamwe mvura yakawanda nekurya zvikafu zvine utano semichero nemashizha.

Vanhu vanotamba mitambo yeshe yeshe yakaita semitambo yemabhora emarenje neenyara , kuturuka , kurumba zvakadarokwo vanokurudzirwa maningi kuti vamwe mvura yakawanda mvura yakachena nekuti mvura mutombo.

Vantu vanotamba mitambo yakaita sekurumba, kutomuka nemabhora enyara vanokurudzirwa kakurutu kuti vaende kovhenekwawo ngemadhokodheya awo kuti utano hwavo hurambe hwakati twasamu.

Vantu vanotamba mitambo yakaita sekurumba kutomuka nemabhora eshee enyara neemarenje vanokurudzirwa maningi kuti kana veinge vakuwara varumbe kuzvipatara nekumakirinika awo kovhenekwa.

Vatambo vemitambo yakaita semabhora, kurumba, kutomuka zveshe nekujaha vanokurudzirwa maningi kuti vamwe mvura yakawanda kuti vasabatwe ngematenda akaita sematenda ekupanda kwemusori.

Vatambi vemitambo yakati kuti yakaita sekutomuka sekurumba nabhora enyara neemarenje eshe vanokurudzirwa maningi kuti veinga vapedza kana vasati vatamba mitambo yavo vatwasanure mishuna nemakodo .

Vatambi vemitambo yakaita sekutomuka kujaha kurumba mabhora eshe enyara neemarenje vanokurudzirwa maningi kuti vaone anazviremba nemadhokodheya ekubazi kwavoyo veibetserwa.

Vantu vanotamba mitambo yakaita semabhora, kurumba, kutomuka, kujaha zvakadaroko vanokurudzirwa maningi kuti vadakarire kutswasanura mushuna yavo nemakodo kuti varambe vakati gwindiri.

Mazuva anyamashi kwaanezvidhende zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Zvekubetsera maningi antu aya anotamba mitambo yakaita semabhora emakumbo ngenyara. Kungosungira panenge pakuvara apapo muntu otopora.

Vantu vanotamba mitambo yakaita semabhora, kurumba, kutomuka kujaha, zvezhe izvozvo vanokurudzirwa maningi kuti vakoshese utano wavo ngavavhenekwe ngemadhokodheya.

Vatambi vemitambo yakati kuti zvakaita semabhora emarenje nenyara, vanokurudzirwa maningi kuti vadakarire kwemene kumwa mvura yakachena yakawanda kuitira kuti mwiiri yawo irambe yakati gwindiri.

Ndaiti ijee damba igwinyiso, kuzvipatara nekumakirinikayo zviro zvabaahlamburika kwemene. Kwaane zvimushina zvakanasirwa ngounyanzvi ukurutu, zvekubetsera madhokodheya naanamukoti pakurapa nekuvheneka antu anenge eirwara.

Ndaiti njee damba igwinyiso kuzvi patara kumakirinika nekundawu dzinobetserwa wandu wanorwara mazuva anyamashi kwaane zvimushina nezvima kombuta zvakanasirwa ngowunyanzvi wokurutu zvekubetsera madhokoteya nanamukoti.

Ndaiti ijee damba igwinyiso, kuzvipatarayo nekumakirinika nekundau dzinodetserwa vantu vanorwara, zviro zvabahlamburika kwemene. Kwane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekudetsera madhokodheya nanamukoti kurapa.

Ndaiti ijee damba igwinyiso kuzvipatarao zviro zvabaahlamburika kwemene kwaane zviro nezvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nanamukoti kuzemena nekurapa.

Ndaiti ijee damba igwinyiso kuzvipatarayo zviro zvabahlamburika kwemene pane zvimakombiyuta nezvimushina zvakanasiwa ngeunyanzvi unyanzvi hwekuretu zvinobetsera madhokodheya nanamukoti kurapa nekuvheneka.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti kuti zvirimwa neshango zvinorapa matenda akati kuti zvirozvi zvairapa matenda asizi jairikapi nematenda akabajairika kwemene .

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti mashango nezvirimwa. Pazvirozvo izvozvo vainyanya maningi kutora midzi, makwati, mashizha nezvimapazi kurapa matenda asizi kujairikapi neakajairika.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti. Pambuti pona apo vaitora makwati embutiyo, midzi dzembutiyo, mashizha, zvimapazi nemichero korapa matenda akati kuti.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti pambuti pona apapo vaitora makwati midzi mashizha mapazi zveshe nemichero yembiti yekurapa mukhuhlani

Asharuka yekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti, mashizha, zvirimwa zvakadaroko, pambuti vainyanyo maningi kutora midzi dzachona, makwati, mashizha nemichero kurapa matenda.

Gavakava kambuti kanooneka mushango nepamuzi. Kambuti Kona aka kanorapa matenda akati kuti matenda asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene sematenda emundani.

Gavakava kambutikanooneka mushango nepambuzi, kambutiko kanorapa matenda akati kuti asizi kujairikapi neakajairika kwemene sekupanda kwemundani nemikuhlani webesha.

Asharuka eku dhaya ayi shandisa mitombo yaibva ku mbuti pa mbuti ipapo vai nyanya maningi kutora makwande embuti yoo mashizha ne midzi vei tswanya tswanya vo dhibanisa ne mvura vo dita kurapa matenda eshe eshe.

Asharukwa ekudhaya aishandisa mitombo inobva maningi kumbuti, mumashango nezvirimwa. Pambutipo apo vaitora maningi midzi, mashizha, makwati embutiyo nemichero vodhibanisa vomwa.

Vasharuka vekudhaya vaishandisa mitombo yaibva maningi kumbuti. Pambutipo apo paitorwa midzi dzembuti, kana makwati embuti, mashizha embuti nemichero yembuti yoo kurapa matenda asizi kujairika pi neaka jairika.

Gava kava kambuti kanoonekwa mushango nepambuzi kambuti aka kanorapa matenda akati kuti matenda asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene sekupanda kwemundani nekunasira zveganda.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo inobva kumbuti mashango nezvirimwa kurapa matenda. Pambuti papo vaitora mashizha embuti, makwati, midzi nemichero yemiti kurapa matendavo.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti zvirimwa nemashango kurapa matenda asizi kujairikapi nematenda akajairika zvirozvo zvichiri kushanda hee nanyamashi.

Mu ndimo mbuti uno oneka pa mizi ne mumi ganga yeshe muti uwowo unobara zvi michero zvinonzi ma ndimu mandimu ano rapa ki kuhlani yakati kuti mu kuhlani yakaita se mu kuhlani we besha.

Gava kava kambuti kano onekwa pambizi nemushango kambuti ako kanorapa matenda akati kuti, kanorapa matenda akaita semukhuhlani munenge mweimona nekupanda. Kanonasira zve ganda kune antu anemakanda ane mapundu.

Asharukwa wekudaya ayishandisa mitombo yayibva kumbuti, zvirimwa, mashango zvakadaroko, kurapa matenda asizikujairikapi neakajairika kwemene. Zvirozvo, zvichiri kushanda henanyamashe.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti Mashizha embutiyo airtorwa wotswanya tswanya odhibaniswa nemvura antu otodhita kurapa matenda asizi kujairika pe neakajairika.

Asharuka ekudhaya aishandisa mbuti nemichero maningi kurapa mikuhlani. Zvimweni zvaishandiswa kurapa mikuhlani mandimu, mandimu ebeshandiswa kurapa mukuhlani vakaita sebesha, kukasharara kwrpa mukuro.

Asharuka ekudhaya aishandisa mbuti inobva kumbuti maningi pambuti pana apapo vaitora mudzi dzembitiyo kana makwati embutiyo kana mashizha kana michero yembuti vodhibanisa nemvura vomwa kurapa matenda.

Asharuka ekudhaya ayi shandisa mitombo yaibva ku mbuti zvirimwa ne mashango pa zvirozvo apapo mashizha vaitora vo tswanya tswanya vo dhibanisa nge mvura vodita kurapa matenda.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kuzviro zvakaita sembuti, mashango zveshe nezvirimwa kurapa matenda pazvirozvo izvozvo vaindotora mashizha vokanya kanya vosanganisa nemvura vodita vomwa.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibvazve kumashizha, kumashizha embuti, mashizha emashango nemashizha ezvirimwa aindoomeswa mashizhawo ozoita zvekudhibaniswa nemvura votomwa kurapa matenda.

Gavakava kambuti kanoonekwe mumuzi nemushango kambutiko akako kanorapa matenda akati kuti kanorapa matenda akaita semundani nemwiri weipanda nekunasira ganda rinenge reisvosvona rine mapundu.

Gavakava kambuti kanoonekwa kanoonekwa mushango nepamuzi kamumbuti aka kanorapa matenda akatikuti matenda matenda asizi kujairikapi nematenda kabaijairika kwemene semukhuhlani wemundani.

Asharukwa ekudhaya aishandisahe maruwa kurapa matenda maruwa onawawo aingotorwa otswanywatswanywa odhibadiniswa nemvura vodita kudziirira nekurapa matenda .

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kuzvirimwa, kumbuti nekumashango zvimweni zvirimwa zvaishandiswa mutikiti. Mitikiti yairapa mikuhlani yakati kuti semikuhlani vemundani.

Vasharukwa vekudhaya vaishandisa mitombo yaibva maningi mumagomboti, midzi dzayo mbutidzo, makwati embuti, mashizha embuti ayo. Votora zvirozvo votswanya-tswanya vodhibanisa nemvura kugadzira mutombo.

Asharukwa ekudhaya aishandise mitombo yaibva maningi kumbuti . Pambuti iyo vaitora mashizha votswanyatswanya mashizha vodhibanisa vodita kurapa matenda akati kuti .

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yeibva ku mbiti maningi pa mbuti po vaitora makwati, midzi, mazhizha ne michero ye mbiti kurapa mi kuhlani yakati kuti isizi ku jairikapi neyakabai jairika.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitomo yeibva ku mbiti pa mbuti po wai tora mashizha, midzi, makwati ne michero ye zviro zvo zviro zvo zvichiri kushanda he na nyamashi kurapa matenda akati kuti.

Vasharukwa vekudhaya vaishandisa mitombo yaibva kumbuti pambuti pona apapo vaitora makwati mudzi dzembitiyo ngemashizha kugadzira mitombo isizi kujairikapi nemitombo yakajairika kwemene.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva maningi kumbuti, pambutiyo vaitora mashizha, makwati nemichero yomutiyo vondobanisa nemvura vodita kurapa matenda.

Vasharuka vekudhaya vayi shandisa mitombo yaibva ku mbuti zvirimwa ne mashango pa zvirozvo apo vaindo tora mitomboyo votswanya tswanya vodhibanisa nge mvura vodita voto rapika matenda awo.

Asharauka ekudhaya aishandisa mbuti ne michero nezvi rimwa kurapa matenda zvimweni zviro zva ayi shandisa mutikiti mutikiti wai shandiswa kurapa mundani zveshe neku chenesa ngazi.

Asharuka ekudhaya aishandisa mutombo yaibva kuzviro zvakasiyana siyana. Yainyanya kubva kumbiti zvirimwa nemashango. Pazvirozvo vaitora midzi makwati nemashisha nemutsvaro yezvirozvo kurapa matenda.

Asharukwa ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti nemashango kuzvitoro zvoivzozvo vairamba maningi kutora mashizha vocheka Cheka vodhubanisa nemvura vodita.